Tsaftan muhali. Ita tsaftan tana da alaƙa da tsaftan jiki, wanda kan taimaka wajen inganta lafiya ta ɗan Adam. Tsaftan muhali ta kama daga share-share, da wanke muhali da kuma kula da duk wani yanayi da zai kawo barazana ga mahali. Wannan tsafta ba iya share muhali, ta haɗa duk abin da ake ci da abinda ake sha, tayaya samo su? Kaman ruwan sha da abinci ta wace hanya ne ake shan wannan ruwa? Shin hanya ingantaciya ne? Ko akasin haka? Sai tsaftan muhali, ita tsaftan muhali tana da matuƙar alfanu, domin da zaran muhali ya zama tsaftattace to lafiya kan inganta, da zaran an samu aka sin haka, kan haifar da duk wani nau’i na cututtuka wanda kan jawo wanda kan jawo gurɓacewan muhali. Haka tsaftar jiki. Itama dole ne ya kasance an kula da ita, domin idan babu tsaftan jiki muhali ma ba zai samu tsaftattuwa ba. Wannan shiyasa a ko da yaushe dole mutum ya kula da abubuwan guda biyu, domin inganta lafiya.

Tayaya zaka dawo wa da mutum daya samu wani, ya tsinci kansa a wani yanayi wanda yake na samun wahala wajen numfashi? Ko kuma a’a samun wahala wajen samuwar iska daga sassan daga iska ke fitowa ta jikin shi? Idan mutum ya tsinci kansa a wannan yanayi, hanyoyi ne guda biyu kan temaka masa wajen dawo da numfashin sa ko farfaɗo da numfashin sa, idan an samu yanayi na suma ko kuma makamancin haka? Abu na farko shi ne zaka duba shin wannan mutumin na numfashi? Wannan wanda abun ya faru dashi yana numfashi? Taya zaka gane? Zaka duba hannunsa ta bugun zuciya, shin hannunsa zuciya na bugawa? Idan tana bugawa sai kabi hanya ta biyu wajen farfaɗo da numfashinsa. Wace hanya ce wannan? Zaka sa bakinka a cikin hancinsa ka hura iska, da zaran ka hura numfashin ze dawo ko kuma hanya ta uku shi ne, sa bakinka cikin bakin sa, kaja numfashi ka hura, shima yakan taimaka wajen farfaɗo da yanayi da mutum ke ciki. Ko kuma ka samu ƙirjinsa ka dunga turawa, kana turawa, kana turawa, shima kan taimaka wajen farfaɗo da numfashin mutum.

Yadda mutum zai, Aiwatar da aikinsa na allura Da farko ana bukatar Duk wanda zai aiwatar da wannan aikin, Ya samu natsuwa Domin rashin natsuwa, Kan bayu Ga rashin aikata daidai Bayan ya samu natsuwa Saiya ɗebo duk wasu abubuwa Da yasan zai amfani dasu A wannan lokaci Sannan ya tabbatar da Tsaftar wannan wuri Dazai ai'watar da wannan aiki Nashi Tabbatar da tsaftar wannan wuri Ya kama da goge wannan wuri Da kuma Goge duk wasu abubuwa Da yasan, Ana bukatar a goge su Zai dauko, Allurar sa Zai zuƙi Adadin abunda ya kamata daya zuƙa. Bayan ya gama, Zai zo Yayi allura Daidai yadda ya kamata Yayi Idan ya gama hakan, Zai tabbatar Komai Yana Daidai Ba tare da Ya, Chanja wani abu ba Sannan Zai ɗebo duk wannan kayayyaki Ya adana su Ba'a yin, Abu Ga mutum daya Zuwa mutum daya Ana yinsa ne, Daga iya mutum guda Musamman allura Shi, Allura Ba'a yinta Sama da mutum guda daya Duk lokacin da akai Ampani Da wannan allura Akan yadda shi Domun gudun Kamuwa Ko kuma yaɗa cuta Daga marar lafiya Zuwa marar lafiya

An samu cigaba matuƙa Wajen Magance Wannan cuta Da kuma Wajen Taimakawa Ma yaɗuward ta Ta rashin Samun sauki Har kullum masana Kan bincike Domin gano Yadda za'a magance wannan cuta Da kuma rage tasirin ta A cikin al'umma Ala musali A, da Akan cuɗanya Tsakanin Mutum Da kuma Wadanda suke yara kanana Da manyan mutane Wajen Basu magani Ko kuma Wajen Basu taimako gaggawa A yanzu An samu wani cigaba Ta yadda da, zaran yaro ya kawo Akan bashi magani a gida Ba tare da an kaishi asibiti Wadanan magunguna da za'a bashi Sukan ɗau Kwana biyar Ko Sama da haka Da zarar anga wasu alamu Na wannan cuta Haka zaliƙa babban mutum Akan bashi waɗannan magunguna Da zarar anga wasu alamu Na cututtuka Koko na wannan cuta Yakan amfani dasu Tsawon kwana bakwai kokuwa A garzaya dashi asbibiti Domin bashi taimakon gaggawa Da kuma bashi magani Daya kamata Sau tari Ita wannan Kan yaɗu ne, Cikin gaggawa Da zarar an killace mutum Da yake da wannan cuta Kan taimaka Wajen rage yaɗuwar ta A yanzu Akwai wasu magunguna Da ake amfani dasu Wanda Da zarar mutum yayi amfani dasu! Kan taimaka Na rage yaɗuwad ta Da kuma inganta

Dukkan abunda nasan Na gama amfani da shi Ina killace shine guri guda Bana banzatar da shi Ko watsar da shi A gunda bai dace ba Domin da zarar na watsar dashi yakan gurɓata muhalli na Wanda gurɓata muhalli Kan jawo cuttutuka iri iri da kuma yaɗuwas sauro Alal musali Duk abunda na san na gama amfani dashi Akwai killataccen wuri Da nake zuba shi Domun watsarwa Sannan ba na watsar dashi Kaci barkatai Domun da zaran nayi haka Kan taimaka Wajen yaɗuwar wasu cuttutuka Ko kuma Kan jawo wasu kwaruka Da zasu zama barazana ga muhalli na. Dukkan nau'in wata shara, Ko kuma wasu abubuwa da na gama amfani dasu Bana ajiye su a wuri wanda be kamata ba domin idan na ajiye su kan jawo Duk wani nau'in cuttutuka Ko kuma kan jawo su Gurɓata muhalli na. Idan muhalli na ya gurɓace Kan barazana Ga wasu cuttutuka Kula da muhalli Yana da matuƙar amfani Domun idan ka kula da muhallin ka Wajen alkinta abubuwa Kamar ka kula da lafiyakka ne. Kula da lafiya Ya fi zama ɗan sarki Dukkan wasu abubuwa da na san na gama amfani dasu Na kan kai su wurin da yadace Idan na zubarwa ne, Na zubad dasu Idan na alkintawa ne na ka alkinta su.

da farko dai dole mu fahimci cewa kula da lafiyar mu shi ne abu na farko da zamu ba muhimmanci wannan kula da lafiyar ya haɗar da cimakan mu dole mu samu cimaka mai kyau sannan abu na biyu dukkan wani nau’i na abinci da idan mun ci shi yakan jawo matsala ga lafiyar jikinmu mu kan iya ƙaurace masa kuma dole ne mu ƙaurace masa yana daga abubuwan da suke inganta lafiyar mutum na farko cimaka mai kyau na biyu motsa jiki motsa jiki kan taimakawa matuƙa wajen inganta lafiya da tafi da duk wani kwayoyin cututtuka da su barazana ga shiga jikin mutum sannan abu na biyu ko na uku shine yin wanka akai-akai duk wani nau’i datti da ke jikin mutum domin taruwar datti a jikin mutum yakan haifar da wasu matsaloli ko cututtuka na fata da dai sauran su sannan samun wadataccen barci barci yana bada gudunmawa matuƙa wajen inganta lafiyar mutum domin da wannan barcin ne zaka samu ƙwaƙwalwa ta huta idan ƙwaƙwalwa ta huta za a samu nutsuwa idan aka samu nutsuwa za a samu farin ciki idan da farin ciki lafiya zata inganta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

Wani fahimta mutane ke da ita dangane da rigakafi? Ko allurar rigakafi? Mutane da dama nada nasu fahimta, wasu sukan yi tunani mai kyau, wasu kuma akasin haka. Rashin tunani mai kyau dangane da rigakafi da ake yi kan jawo matsala wajen daƙilewa aiwatar da ita, haka zalika duk lokacin da ke mummunan fahimta ko tunani, dangane da rigakafi, wannan kan jawo matsala wajen yaɗuwar annoba, domin mutane kan ki bada haɗin kai wajen aiwatar da ita kuwa kan jawo matsala, wannan matsaloli sun fi faruwa ne a yankuna na karkara, wadanda suke da ƙarancin ilimi da wayewa da kuma fahimtar al’amura. Ta yaya za a magance wannan al’amari? Na farko dukkanin kafofin yaɗa labarai, waɗanda al’umma ke sauraro, za a bi domin wayar musu da kai, ga mahimmancin wannan al’amari na rigakafi. Sannan abu na biyu, kafaffen sadarwa, suma kan taimaka wajen wayarwa da mutane kai, da kuma faɗakar dasu dangane da muhimmancin rigakafi.

Barkanmu da war haka, mai magana Isma’il, yau zamu yi magana a kan, zanyi magana a kan motsa jiki da ire-irensa da alfanunsa, sannan motsa jiki wani tasiri yike dashi a jikin mutum? A jikin ɗan Adam? Tayaya ake yi? Motsa jiki na da mutuƙar alfanu ga jikin ɗan Adam, sannan ya kasu kashi daban-daban na iya gudu bane motsa jiki, motsa jiki ya kan kama tun daga tafiya me ɗan tsawo, wanda itama nau’i ne na motsa jiki, haka motsa jiki kan zamo ɗan sarsarfa daga gu zuwa guri, shima nau’i ne na motsa jiki. Motsa jiki kan kasance kaman jujuya ‘yan yatsu ko jujuya gwiwa ko jujuya jiki, ko kuma a’a wanda yake da alaƙa da gudun jini, kaman misali mutum ya yi sarsarfa, daga nan zuwa mil biyar ko mil huƙu wannan duk nau’i ne na motsa jiki. Sai.

Wanɗan na nau’o’in abinci ne ke taimakawa wajen samun kuzari? Kuma wani irin abinci ne ke taimakawa wajen rage kiɓa da makamantansu? Muna da nau’in abinci guda biyar dukkanin su akwai rawar da suke temakawa wajen inganta lafiya ta mutum. Na farko ‘ya’yan itatuwa kan temakawa wajen rage kiɓa ko akasin haka da waɗanda mutanen suke da kiɓa, haka zalika duk abincin da yake da nau’i na kuzari kan taimaka wajen samun wannan kuzari, kaman misali sun kunshi dangi na shinkafa ko alkama, ko masara, ko gero da dai sauran su. Wa’inna nan nau’i na abinci kan temaka wajen samun kazari a yayin da akai amfani dasu, ko a yayin da mutum ya cisu. Su kuwa ragowar abinci da yake rage kiɓa ga mutum sun haɗa da dukanin wani nau’in itatuwa, da zaran mutum ya dirfafe cin su, kan taimaka wajen rage kiɓa, ko akasin haka. Ala misali dukkanin nau’in itatuwa abinci ne wa'inda basu ƙarama mutum kiɓa sai dai su inganta lafiyar mutum, domin babu nau’i na kiɓa a cikinsu.

Akwai alamu da suke nunawa ko suke tabbatar da cewa mutum na cikin damuwa. Waɗannan alamu sun haɗar da na zahiri da kuma na baɗini wato na ɓoye. Alamomi na zahiri sun haɗa da keɓancewan mutum daga cikin al’umma, wanda da ba haka yake ba, idan mutum ya kasance a ko da yaushe yakan kebance shi kadai, yana daga cikin alama da suke nuna cewa yana cikin wata damuwa. Sai abu me, yawan tunani, yawan tunani kan haifar da matsaloli da dama wa’inda ke nuna cewa mutum na cikin damuwa. Sai abu na uku shi ne yawan fishi ko akasin haka, idan mutum ba a san shi da wannan hali ba, sai ya dawo yana yawan fishi shima kan taimakawa ko wata alama ce na nuna cewa mutum na cikin damuwa. Dukkanin wadannan alamomi kan nuna cewa akwai abinda ke damun mutum. Tayaya za a magance su? Dole ne mutum ya kasance ko ta yaya ake ganewa? Idan mutum ya kasance asalin da yakan yi mu’amala da al’umma, yi kan yi shiga ayi wasa da dariya sai aka samu akasin haka, wannan na nuna cewa akwai wani abu dake damun shi.

Akwai hanyoyin kafafan sadarwa, Wadanda akebi Domun Rage damuwa Da kuma Kawadda wannan Damuwa Wadanda ke taimakawa Wadanan hanyoyi Waɗanne hanyoyi ne, Waɗannan hanyoyi Na kafar sadarwa Sun kama da, Wasu Hanyoyi da ake yi Na wayad da kai, Ga duk wanda yake cikin Wata damuwa Waɗanda kan taimaka Wajen rage Halin da yake ciki Ala musali Bada duk wasu musalai Waɗanda kan jawo hankali Na mutum Da kuma bashi nishaɗi Na rage Damuwar Ko halin da yake ciki Akwai kafafan sadarwa da dama Waɗanda ake, Amfani dasu! Domin kawar da Damuwa da mutum yake ciki Wanda Kan taimaka Wajen Rage wannan hali Da mutum ke ciki Har kullum Ana cigaba Domun, Waɗannan hanyoyi na zamani Kan taimaka Wajen Fahimtar Hali Da kuma shawarwari Dake ba mutum Na rage Wani damuwa Ko wani, Hali dayake ciki Na samun waraka Na wannan hali Da yake ciki Da kuma bashi mafita Sau dari da yawa Mutane basu san Su bane Amma akwai su Kama ga, Nuna wani Faifai'n Abu ne Ko kwa aa Jin wasu Nasihohi ne Ta hanya Kapapan sadarwa Wanda suke da alaƙa Da damuwar mutum

Wani alfanu allura ke dashi ga ɗaiɗaikun mutane da kuma al’umma baki ɗaya? Allura na matuƙar alfanu musamman ga ɗaiɗaikun mutane da kuma al’umma baki ɗaya. Na farko tana kare mutum daga duk wani nau’i na annoba, misali ga ƙananan yara akan yi musu ne domin kariya da wata annoba wacce ake tunani kam bazu zuwa ga al’umma, domin da zaran anyima yaro wannan takan sa ta zama rigakafi daga kamuwa duk wani nau’in cuta da za tai barazana a cikin al’umma. Sannan abu na biyu shi ne, ga dukkanin mutane da akai wa wannan allura ta rigakafi kan zama kariya, daga yaɗuwa da duk wani nau’in cuta wacce kan kawo matsala ga al’umma, wacce kan jawo yaɗuwa cikin al’umma. Sai abu na uku shi ne yana daga alfanun allura idan anyi ta tana tsayar da annoba daga mutum zuwa mutum, ko kuma daga al’umma zuwa al’umma wannan kariya ce daga yaɗuwarta.

Wane matakai za ka bi wajen kawad da ciwo da aka ji da kuma baa da taimakon gaggawa a wannan yanayi da mutum yake? abu na farko shi ne idan mutum ya ji wani ciwo akwai taimako na gaggawa da za a ba shi doomin karee shi daga wata cuuta? Alal misali mutum ya yankee da reza ko kuwa mutum ya yankee da wuƙa ko ya yanke da duk wani sharp object ma'ana abu mai kaifii abu na farko da za a bii shi ne za a sami wani nau'i ne da ake kiraa iodine ko kuma septol wanda zai karee mutum daga wata cuuta a wannan halii da yake ciki. Dalili kuwa akan wannan ciwo da wannan nau'i da na faɗaa, doomin karee shi daga wata cuuta da za ta shiga, idan ta shiga zaa ta ja masa matsala sai in an amfaani da wannan nau'i na mai wanda zai taimaka wajen kawad da cuutar. Ko kuma idan mutum yankewa ya yii kan iya amfaini da wannan, bayan an gama sai a zo a ɗaure wannan ciwo da ya yanke shi kuma a garzaya da shi asibiti doomin baa shi kulawa ta musamman da zaran an yi haka zai taimaka wajen kawar da cuutar

Hausawa nacewa rigakafi yafi magana Duk lokacin da mutum ya kamu da wani ciwo Yakan yi kokari ne Yaga ya shawo kan wannan ciwon! Kafin yaci karfin jikin sa Domin sau tari Mutane kanyi wasa A yayin da sukaji wani yanayi a jikin su Na rashin jin daɗi Koko aa, Cuta kan koƙari shiga jikinsu Ita cuta nau'i kala biyu ce, Akwai wacce daga tashiga jiki Tana jin magani Akwai wacce Inta shiga jiki! Bata jin magani da wuri An dau tsawon lokaci Sannan take jin magani Kaga kenan Duk lokacin da mutum yaji wannan yanayi, Yakan koƙari Yaje Asibiti mafi kusa dashi Domin ayi Rigakafi Wannan kan taimaka Shawo kan Wata matsala Da kan haifar, A sakamakon wannan cuta Da, Zata kama mutum Akwai cutar da idan tashiga jiki Bata warkewa da wuri Duk maganin da zakai Sai'dai ahankali a hankali Mutum kan samu sauki Saboda haka Har kullum shi garkuwa, Kan taimaka A lokacin da mutum yaji wani Yanayi marar daɗi Harya shawo kan wannan yanayi Koko wannan ciwo Dake, jikinshi Sau tari, Mutane kan sakaci A yayin da sukaji wani yanayi Maimakon su zuyarci asibiti mafi kusa! Domin shawo kan wannan matsala Sai suyi shiru su rabu da Kansu a haka Har sae wannan ciwo yaci karfin su Sannan kuma Ace za'aje Asibiti domin Gano meke faruwa